Oyo ezali na bilanga pe na bilanga yango baloni ba pondu.

Likolo ya meza oyo tomoni biloko kili kili yakolya tomoni safu, mbisi, makemba yako kalinga, loso, nyama yako kalinga na kwanga.

Oyo ezali mesa ya koliela nalangi ya moindo pena bakiti yango, bate yango pene ya balabala mpona kotekisa.

Nililingi namoni ndako bazo kotonga esili naino te pe basaliyeyo na ngo efelo elilingi ekangemaki namokoyamoko ya sanza moko mobu tukumibale na misatu.